Musulim nima jɛma jɛmmbu duu di nyɛla zaɣi dozim ka sabi kumashi santra mɔɣs polinsi nyɛla bini bɛ zii maa puni loori nima ata za jiŋli maa tooni.

Neesinima m-be Ashibiti maa ni maa neesinima ata n-nyɛ ba ŋun be sunsuuni maa zaŋla o bɔɣiri vuli o maŋa ka ŋun za m-baɣi o maa tirita tuuli Lana maa zaŋdila bia n-sɔŋda.

ashibiti puuni nees maa niŋla nyɛ pobirigu ka teebuli ʒɛ bi sunsuuni paɣa maa gba niŋla nyɛ pobirigu ka gbubi o bia

paɣ' ba n zaya maa bɛ niribaanu be bɔbi bɔbisi ka be niribaayi bɔbi niribaayi n pa saratɛ ŋɔ bɛ sunisuuni maa n yɛ bɔbisi niribaayi ban bɛ tuuni maa be ka bɛ shɛbi gahiri be nuhi

Paɣa nyela ŋun ʒi kuɣu zuɣu o nyela gbansabinli o mondila saɣim ka bihi ayi nye ban za o nuzaa polo bɛ puuni yino bi ye liiga ka zaŋ o nuu su o surutini.

Sola panali nima ka njiniya nima ʒɛ dizuɣu bɛ sheba ʒimi ka bɛ sheba tamya bɛ yela liiga girin ka pili zipil'dozim.

Kaba ka bi gilini maa bi yela nɛɛn piɛla ka shɛba ye nɛma sabila kaba maa nyɛla zaɣi sabinli bi shɛba takayuhi ka shɛba gbubi sajaada nima bi pɔbi namgbani pubirisi .